hara daa"attonna darama yaa mayaate hara daa"attonna darama yaa mayaate hara daa"attotenna daramate badooshi maamaati hara daa"attotenna daramate horo maamaati hara daa"attotenna daramate horo hoogase maati

Hara daa`atana darama yaa mayate hara daa`ato daramate badooshu maati hara darama daa`aato mayi horo uyitanonke harana daa`atote yaa mayate harana darama yaa mayate harana daa`ato daramate badooshi?

Sumudaho yaa mayate, sumudaho yaa mayatr, sumudu aano horo maa maati, sumudu manchi beetira hittoo horo aano, sumudaho yineemo woyite mayate, sumudu manchi beettira hittoo horo aano

Dadaloho yaa mayate dadaluwii afinemo horo mamat dadalo dadaltawori ayioot dadalo horonsidhawori qolye ayioot dadaloho yaa mayate dadalu manchi beetira aano horo mamaat?

tuqu xaadooshe yaa mayaate tuqu xaadooshe yaa mayaate tuku xadooshiwii afi'neemori maamaati tuqu xadooshshi manchi beettira mayi horo aanno tuqu xadooshshe yineemori hiikuriiti tuqu xaadooshsheeti yaa mayaate

Hara, daa'attonnna darama yaa mayatte, hara daa'attonna, darama yaa mayate, hara, daa'attotenna daramate afi'neemo horo ma maati, hara, daa'attonna daramate yineemori hiikoreeti, hara daa'attonna darama yaa mayate

owaantete yaa mayaate owaantete yaa mayaate owaantete afi'neemo horo maamaati owantete yineemori hikuriiti awante horonsidhanori ayii"ooti owaante manchi beettira uyiitayo horo maati

biifisa yaa mayyaate biifisate yaa mayyaate biifisate afi'neemmo horo maa maati biifisate afi'neemmo horo maa maati biifisate yineemmori hiikkoreeti biifisate yineemmori hiikkoreeti biifisate yaa mayyaate.

Safote latisha yaa mayate safote latishati yinemori hiikuriti safote latisha loosawori ayiooti safote latisha yaa mayaate?

safote latishsha yaa mayyaate safote latishsha yaa mayyaate safote latishshi aannonke horo maa maati safote latishshi afi'neemmo horo maa maati safote latishshaati yineemmori hiikkoreeti safote latishshaati yineemmore loossawoori ayee"ooti.

daddaloho yaa mayaate daddaloho yaa mayaate daddaluwiini afi'neemo horo maati daddalu horo manchi beettira uyiitaati maati daddaloho yaa qolte mayaate daddaloho yineemo woyiite mayaate daddalu manchi beettira mayi horo aano

Ko`ate yaa mayate ko`atete yinemo woyite mayaate ko`ate manchi beetira uyitano horo mamati ko`atete yaa mayate ko`ate manchi betira hiito horo uyitano ko`atete yineemo woyite mayatae?